Ʒiɛɣu n niŋ ka yiya wurim ka taabo nim do tiŋa taabo nim maa zuɣu paapu sabinli n doya yili ŋɔ nyaanga tia n ʒɛya ka sagbani sabila yirina di puuni

Duɣuli duu n boŋo ka paɣasaribili ʒɛ dinni ka teebuli ʒɛ o nyaanga ka laa tam di zuɣu ka chɛrigi mini diriti yili o zuɣusaa ka teebuli shɛli ʒi tooni ha ka nyɛ zaɣ tankpaɣu

Gamo n niŋ ka paɣa ʒiya ka gbubi o bia n kuhura ka doo kuriya ka tabi o saɣangi ni ka yɛ daliya dozim ka shikuru bihi ayi ʒɛya ka yɛ daliya dozima ka chɛchɛ do tiŋa ka moto doya ka di kom nyɛ zaɣ nuɣso

Niraba n chɛni palli zuɣu ka doo bɛ bi ni ka ʒiri kpalaŋ ŋmaa ka paɣaba bɛ dinni ka kpabi bihi paɣa yino gba ʒirila kpalaŋ ŋmaa ka tihi ni mori piɛ n giliba ka paɣaba maa puuni yino zaŋla chinchin ʒiɛ kpabi o bia

Tandoɣu n boŋo ka ninsal nim bɛ di puuni ka ko biɛɣu bɛ di puuni ka tihi piɛ n gilili ni mo kuma niraba maa puuni so yɛla daliya dozim ka so yɛ daliya bila ka di nyɛ zaɣ sabinli ka so yɛ daliya vakaɣali ka di boɣari maa puuni ka di nyɛ zaɣ dozim

Tando karili n boŋo ka niraba bɛ di puuni ka doo yaɣi ʒɛ o ko ka yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋma piɛlli o pilila zipili sabinli gba tandoɣu ŋo puuni so gba so jinjɛm ŋma ʒiɛ ka yɛ daliya nuɣso niraba ŋo pam gbarinla tankpaɣu

Bihi n piɛ n gili silmiin paɣa ŋɔ dundoŋ ŋɔ ni ŋɔ ka gbubi o shee bi ʒɛmi tabi dikpuni dikpuni maa ka di mali dunoya ayi di dunoya maa zaa nyɛla bin sabila ka silmiin paɣa ŋɔ kpa ninkpara o yɛla daliya piɛlli daliya piɛlli maa di boɣari ni ka bin piɛlli piɛ n gili

Niraba n ʒiya ka dala bɛ bi tooni niraba ŋo ŋmɛrila dala ŋo ka dali ŋmɛribi ŋo puuni so yɛla gana tuuta n zaŋli shɛ daliya ka paɣa zaŋ chinchin shɛ o nyoɣani ka yɛ nyingokolinsi niraba ŋo nyaanga daadama nim gba ʒɛya

La sabinli tamla teebuli zuɣu ka bi duɣu bindirigu niŋ di puuni bindirigu ŋo puuni nyɛla boraadɛ ni gala ni zaham ni manʒɛ ni gaali ka di bɛ laa ŋo puuni

Daani n boŋo ka bi pa kodu nima ni naazuwa ni alibarisa ka paɣa chɛna ka yɛ daliya piɛlli ka buɣu bia ka paɣa so gba ʒiya n lɛbigiri zaham o tooni